Muziiqu uduunni pii essi arri ii aratti mato shoole xibbenna lamalayiina sasu kiboorde biifino gari.

Bunu murote giddo mitto ikkanna, bunu giddo kayinsoonniti haqqe bunaho suumu yitannokkita ikkitino daafo addintanni dadillissanno.

Faashine uduunne daga la'e hidhitanno gede reqecci assinoonni gari addintannni biifino hattono baxissannoho.

Essi emmi enni odoo woy ee sidaamu miidiiyu neetiworke odoo aanni noo manchi danchu dargiwa ofolle

Sidaamu miidiyi netiworke sumudi biifino gari addintanni baxisanno.

mancho suuqete dagate owaante uyiitanni no. babaxxeewo gide qixxeessitino gari baxisanno.

Mannu haranno doggo aana reqecci assine dadda'linanni hee'noonni gari addintanni dadillisanno. hattono hanqisanno.

Mininna biirote uduunicho biifino garinni qixeesinooni gari addinitanni baxisanoho

ijaara minate birate eessinoonni gari addintanni baxisannoho .

Sidaamu geerri sidaamunniha bulduudu budi uduunne uddire budensa danchu garinni xawisanno

Daddallu mine laoommohunni daddalani no mini albaani noohu biifinokkiha dilawano

Haaroo mine minne xalla biifinsanni he'noonni mine laoommo. Addinita baxxisano mineeti ikollana albaanni noo mine ho'loommero danchaho.

Beettu umoho duhe haranni loosanni noo loosi addintanni dadilisanno.

Sidaamu daga giddo afantino gashshaano giddo Tsaggaye Tukehu mitto ikkanna biifino gari addintanni baxisannoho.

Sidaamu afii qaalisamme maxaafa qixxeessitinori kalaa girma deggunna tseggaaye redda.

Quchumu giddo biifinsanni hee'noonni hijaari biifino gari addintanni baxisanno.

Lukuwa gamba asine lowu lukuwa gamba assire hallanyu lossiranniiti noohu tini kayinni adinta biifadoho.

Gallanni mini albaanni kayinsoonni haqqe no hattono weese addintanni baxissanno.

Rosu mini hoowe biiffino gari addintanni baxisannoho.

Amma'note mine mazammaraane malliyaansa uddidhe baxissanno madirakete aana sa'e zammartanni no

Maxaafa borreessine qixxeessinoonni gari addintanni baxisanno.

Hawaasi garbi giddo jalbunni daa"ataano daa"atanni noo gari addintanni biifino gari lowonta asse baxisanno.

gallanni mini biifino gari addintanni baxisannoho ikkollana albaanni noo hoowe dadillissanno.

sidaamu dagaha budenna xaggese borreessine worroonni maxaafi biifino gari addintanni baxisannoho.